bude budeho yaa mayyaati lawishshaho sidaamu dagara budu noose budui galteote budu ayirrisante budese wole gobarano xawisse heedhannote

agirote kemiklubba agirote kemikaalubbaate yinanniri babbaxxitinota we gibirinu ragaanni hinge afi'nannita ikkase kultanno tinino agirote kemikaalubba

dubbu saada dubbu saadaati yineemmoti dubboho qalante dubboho lophite dubboho batidhe heedhannoreeti tinino dubbu gitto calla galtannote

dteceatto saadate ceattooti yinanniti duuchu daninni woy mannu injaannosinna mannaho injiitinosi doogonni cei'ranno doogooti

bnsagalete baanke noosi tinino mittowa corre gamba assine duu'ninanni lawishshaho birra wodhinanniti baanke heedhunte gede sagale duu'ninanni baachono baankete yinanni

gati kaashsho gate mannu hasiisaasire baala kayisi'ranno isira injaannosire hee'rasi daafira horo aannore hala'ladunni halashshe gatee kayisi'rannota konne gati kaashshooti yinanni

hayyoollete roso hayyoollete rosootiya rosaano dancha guma loosse lowo guminni afantinowa kunne hayyoollete roso yine su'minoonniho yaate yine kullanni

sagalete muro sagaleteno muro noose tini murono babbaxxitino dani sagale uyitannote isino manchu beettira murote woy sagalete muro hasiissannote

industirete irshaati yinannihu woy mitte mootumma widoonni qixxaawenna woy qoqqowame hala'lado baacho ikke loosi'rate injaawe noohu

womaashsha abbitanno murono womaashsha abbitannoti murono tinino duuchu danite iseno hala'ladunni xaa yannara hala'lite womaashsha abbitanni leeltanni noote

womaashsha abbitanno muro womaashsha abbitannoti murono tini murono hirreenna mannuwe naggaadde dagge hidhite konne womaashsha mannaho uute adhitanno

gorsu oosi hygorsu loosi hayyooti yinannihu gorsa loonsanni gedenna gorsa hiittoassine loonsanni doogo gibirinno injaadu garinni kulino

itophiyu goboommmu ayimmate xawishshi kaarde birrubba itophiyu ayimmate xawishshi kaarde birrubbate yinanniti birrunna xawishshu kaarde mitte dagaha ikkasi kultanno.

isipoorte mannu oosora danchate tinino meessaaniiti fayyimmara woy keeraanchimmara loonsiha ikkiro lowo horo uyitanni leellitanno

dubbu latishsha dubbo latishshu noosi murrikkinni kalle lowonta assine agarre giira no qansikkinni hala'ladunni iso seekkine agarre latinsanniha ikkasi anfano

sdtsaadate akimeeti yinanniti saada calla akkantannoreeti insano saadate daafira ka'inoreeti insano saadate xagicho calla adhite afantanno

hosipiitaale woy fayyimmate minna hosipitaale woy fayyimmate minna hiittoote ma assitannote yiniro hosipitaale dhiwamino manni mare dhibasi layi'rannowaati

saadate akimiiti yinanniti saadate daafira saada akkantana ka'inoreeti insano saadate daafira rosse qajeelte fultinore ikkansa anfanni

kaameela kaameelaho yinanniha babbaxino daninni injaawenna woy loosirate ikko dadda'late aariffattahonnanna hahe iillannoho

sagalete muro sagalete murooti yinanniti sagale uyitannoti isino baalanti muro lowoti roore sagale uyitanno muro ikkitinohura sagalete murooti yinanni

ogimmate rosooti yinannihu mannu babaxxiteho hayyonni loosanno loosonna woy rosanno rosooti kunino angate looso ikko babbaxxitino egennonni ronsanniho

ggorsuloosi hayyooti yinannihu arro ikko hawado mannu egennotenni kae waa darewe hatto asse babbaxxeoddaninni loosanno doogooti

gumu laachi irsha gumu laachi irshi hiittoohoyya yiniha ikkiro hala'ladunni woy winxoonni muro hattenne itikkinninna hunikkinni laashshe guma aannoho

politika politikaho yinannihu mitte mootimma giddoonni woy gashshootu aana daga gashshinanni doogo hasaanbanni hasaawoa woy politikaho yaamamanno

agirote kemikaalubba agirote kemikaale noosi tinino injiitannose doogonni umisenni qixxeessidhe hasiisaosewa iillishshara qixxeessidhete yaate

waa shiqinshanni darga waa shiqinshannihu dargu noosi kuni dargino mittowa fulinoha hakkoyee haa'ne wolewa horo hare aanno gede assinanni bayiichooti

asi kaashsho gati kaashshooti yinannihu babbaxxino daninni babbaxxitino muro gateenni eessine kayesi'nannitanna loosi'nannita ikkase anfannite yaate

saadate akime saadate akimeeti yinanniti saada calla akkantannoreeti insano saadate daafira rosse qajeelte sulte looso loossanni nooreeti yaate

gorsu hayyo gorsu hayyo mama afantanno hiissine loonsanni yine woy xa'minanniha ikkiro gorsa loosiisannori gorsu hayyo egentinori giwirinnuno hakkii afi'nanni

dagoomo mereersha yinannihu dagoomo mereershi giddonni daga gamba yite mittowa duunante injaannonsare ma'litanni heedhanno base ikkasi anfanni

dagoomu mereersha dagoomu mereershaati yinannihu mitte dagara mereershu noosi kunino mereershunni heedhanno dagoomisenni gamba yite yite afantanno

giirate dano gargarranni bayecho giirate dano gargarranni bayichi hiittoohoyya yiniro giira ka'e lowo gawajjo dagate woy uduunnicho uyitaakki gedeeti

bude budeho yaa mayyaate yiniro budu nookki daga dino budisenni galtinota budise heedhanno daga yaate konne kayinni mitte daga giddo heerannoha budeho yinanni

mootimmate ijaara mootimmate ijaara yinannihu lowohuno kunino mootimma injaadu woy ogeessu manchinni loosse wodhitinoha ikkasi xawisanno

dagoomu ayimmate xawishshi kaarde birrubba dagoomu ayimmate xawishshi kaarde birrubba dagoomu ayimmate xawishshi kaarde birrubba horo dancha lowote

giirate dano gargarranni baacho giirate dano gargarranni baachi hiittooho yiniro giira fulte dagate aana gawacho uyitannokki gede assine gargarranni baachooti

konforaansubba konforaansubbate yinanniti duucha darga batinyu kiironsano lowo manni gamba yee ofollanno kunino konforaansubba yaamamanni

mootimmate ijaara mootimmate ijaaraati ya mitte mootimma ijaarise hundaanni woy ijaara loosidhe hakko ijaari gitdo owaante uyitanni afamase xawissanno

ilamate barra borreessinanni mereersha ilamate barra borreessinannihu mereershuno kunino ilammoonni yanna mitte uurrinsha giddoonni marre borreessama xawisanno

ilamate barra borreessinanni mereersha ilamate barra borreessinannihu mereershu noose kunino ilammoonni yanna ba'aakki gede mootimma barra borreessinara qixxeessitinowaati

Poletika poletikaho yaa mayyaate poletikaho yinannihu mitte mootimma giddoo woy mitte mootimma daga gashshitanno doogo ikkase xawinsanni yaate

Hodhishshu owaante hodhishshu owaanteeti yinanniti iseno hodhishshunni tenne yannara hodhishshu dagate aana lowo owaante aanni noota anfannita ikkase buunxanni

korreente beenkanni sinu mereersha korreente beenkannihu sinu mereershi nooseta anfanni iseno korreente mannaho lowo horo uyitanno daafira

korreente beenkanni sinu mereersha korreente beenkanni sinu mereershu noosi kunino korreente quchumu giddo baalawa xabbe horo aate uurrinsoonni mereershaati

korreente beenkanni sinu mireersha korreente beenkanni sinu mireershi no kunino sinu mireershira hasiisa garinni korreente iillitannota anfanni

quchumu dagate rosi mine quchumu dagate rosi mineeti yinannihu quchumu mittu gitto dagate daafira yine rosu mine kalanqe worroonniha ikkasi anfanni

gobboomu ayimmate xawishshi kaarde birrubba gobboomu ayimmate xawishshi kaarde birrubbate yinanniti itophiyu dagga woy itophiyu ayimma afate itophiyu kaardenna birru hee'ranno

Konforaanisubba Konforaansubbate yaa mayiyaate yiniro konforaansubba woy amma'note qae diddoonni haammatu manni ofolle gamba yaanno gambooti

dagate paarkubba dagate paarke noose tinino babbaxeyo garinni loonse worroonnite tenne kayiini daga marte horaameeyye ikkitannota tenne dagannite yinoonni

hodhishshu owaanteeti yinanniti hodhishshu tenne yannanni dagate aana lowo owaante assanni qarriweelo noota anfanni

quchumu dagate rosi mine quchumu dagate rosi mineeti yinannihu kunino quchumu giddo injaadu garinni dagate daafira rosu mine loonse woy minne worroonniho.

quchumu doogonna buusa quchumu doogonna buusa yinannihu mittu quchumi giddoonni heerannore ikkinota seedunni woy hala'ladunni afi'nanni

gobboomu ayimmate dhawishshi kaarde woy birrubba gobboomu ayimmate xawishshi kaarde birrubbaati yinanniri mitte dagara woy mitte mootimmara xawishshaseeti

isipoortete ya mayyaate? isipoortete yinanniti manchi beettira keeraanchimmasira ikko looso loosate aana lowo injonna lowo kaa'lo uyixanno

goboomu ayimmate xawishshi kaarde woy birrubba gobboommu ayimmate xawishshi kaarde birrubbaati yinanniti mitte dagara ayimmase leellishshannoreeti.

hosipitaale woy fayyimmate minna hosipitaale woy fayyimmate minnaati yineemmori xissamme marre owaante adhinanni base ikkase anfannite

quchumu dagate rosi mine quchumu dagate rosi mineeti yinannihu mittu quchumira dagate rosi minu noosi kunnirano quchumu dagate rosi mine afi'nanni horo lowote.

goboommu ayimmate xawishshi kaarde birrubba goboommaho woy ayimmate xawishshi kaardenna birru noosi lawishshaho itophiyu dagara kaardenna birra la'ne itophiya yine mulla anfanni.

korreente beenkanni sinu mereersha korreente beenkanni sinu mereershi noosi gede korreente baalankawa iillite horo uyitanno gede seekkine buuxisiinsanni

mootimmate elekironikisete owaante mootimmate elekitiroonikisete owaante xaa yannara danchu garinni mootimma elekitiroonikisete owaante uyitanninna loossan afantanno

hospiitaale woy fayyimmate mini hosipitaale woy fayyimmate minna yinanniri hala'ladunni tenne yannara mannu mare dhibbasi mare layiranno baacho ikkasi kultanno

bude budeho yinannihu maatiro anfoonnitenna ayirano gaa'litannokki odooti kunino hala'ladunni budu dagate giddoonni afame loosu aana hosannoho

isipoorte isipoortete yaa manchi beettira lowwonta adda horo uyitannote ise lowosannohu dixissamanno ise loosannohu lowo woxe ikkado adhanno

Quchumu minate project ,quchumu minnate projecteti yinanniri quchumu mitu giddo minnate kiiro amande hatte project assine worranni.

lowiddanna ishine hogombanni kaameela lowiddaanna ishine hogowate kaameeluno kuni kaameelino quchumaho gobbaanni masse hogowino ishine hunannoho yinanni

hodhishshu owaante hodhishshu owaante xaa yannara hala'ladunni dagate horo uyitanni afantanno tinino hodhishshu owaante dancha ikkase anfanni.

waa shiqinshanni darga waa shiqinshanni darga yinannihu anganni waa ikko hashshi'nanniha mittu baachinni haa'ne wolewa tareessinanni dargaati

Waa shiqinishanni dariga waa shiqqishshanihu dariggu noosi kunnino mitte lawo woyi halaladdo konife hakkichinni haane doogosi dadarre murotte gananiwati

Quchumu dagate rosi mine ,quchumu dagate rosi mini hiittoho yiniro mitu quchumira dagate aano kaa'loshira minoni mineti.

korreente beenkanni sinu mereersha korreente beenkanni sinu mereershaati yinannihu hala'ladunni hee'rannota hala'ladunnino afamasi buunxanni

hodhishshu owaante hodhishshunniti xaa yannara owaantesi dagate aana lowohunni owaantete loosu aana hossanni leeltannota seekkine anfanni

paasiporte shiqinshshanni mereershsha paasiporte shiqinshshannihu mereershu no woy paasiporte marre mudhinannihunna woy, adhinanni mereershsha, ikkasi anfanni

tekinoloojje tekinoloojje yaa diru dirunikunni agarte woy abbitannore haarorichooti konneno tekinoloojje assiteyoreeti yinanni

quchumu minnate pirojekite quchumu minnate pirojekiteeti yinanniri minna woy quchumu gitto heedhannota minnate kiiro gamba assine worranni tajeeti yaate

hosipitaale woy fayyimmate minna hosipiitaale woy fayyimmate minnaati yinanniri tenne yannara haammatu garinni dagate aana owaante uyitanni afantanno

dagoomu mereersha dagoomu mereersha yaamayyaate dagooma mittoho mereershu noosi kunino daga gamba asse amadanno mereersha ikkasi anfanni

mootimmate ijaara mootimmate ijaaraati yinannihu kunino mitte mootimmara ijaaru noose ijaaru galtewote ijaarisino looso looso loossaaha ikkasi xawisanno.

ilamate barra borreesinanni mereersha ilamate barra borreesinanni meereershi noo gede ilaammoonni yanna ba'aakki gede marre borreesi'nannuwaati

farchonna mannimmate qoosso farchonna mannimmate qoossooti yinanniti mitte mannimmate qoossora woy mitturichi xaade mannimma gawajjannokki gede agadhineeti

Tekinolooje yanna yanna agarte yanna yannasenni iinjaadorenna qinaannore loossanni leeltanno xa tenne yannann.

konforaansubba konforansubbate yinanniri kurino mitto baacho ikkikkinni duucha woy darga darga hosa'ne fannoonnitina woy ofoltanno daga ikkase anfanni

Tekinoloje, Tekinolojete yaa mayate maa assittano yiniro tekinoloje diru dirunni yanna yannateni haaro coyenna haaro loosso abbittanotta anfanni.

giirate dano gargarranni bayicho giirate dano gargarrannihu baechu noose giirate dano gawajjo dagate aana iillishshannokki gede gargarre hoollanni baechi no

poletika poletikaho yinayihu mootimmate giddoonni afamannoho kunino hala'ladunni woy loosu aana hosanni leellannoha ikkasi anfanni hee'noonni

dagate paarkubba dagate paarkubbaati yineemmoti mitte dagara woy mitte daga narte boohartanno base ikkise xawissanni lerllitanno xaano borrotenni

quchumu minnate pirojekite quchumu minnate pirojekite hiittoote maanni afantanno yiniro quchumu giddo heedhanno minna pirojekiteete gede assine worranni

Quchumu Minnate Projekite Quchumu minnate projekiteeti yinanniri insano: mittu quchumu giddo batinye minna woyi kiiro qolle projekite loonse worranni.

mootimmate ijaara mootimmate ijaaraati yinannihu lowontanni biifenna xu'me loosame hee'rannoha mootimma loosidhe wodhiteoha ikkasi xawisanno

gobboomu ayimmate xawishshi kaarde birrubba mitte dagara ayimmase xawisannore ikkeo daafira hakkuyiraati borrotenni hala'ladunni borreessine xawinsoonnihu

waa shiqinshanni darga waa shiqinshanni darg nooni hittooho yiniro mitto waa woye konfe hakkonne duuchawa bebbeenkanniha waa shiqinshshanni darga yinanni

Lowidaanna ishine hogombanni kaameella. Lowidaanna ishine hogombannihu kaameeluno Kunnino manu oosora woyi ayire batirinoha haare hunnanoho qacete Mase.

farchonna mannimmate qoosso farchonna mannimmate qoossooti yinanniri woy yineemmori meessaniiti aana agadhinannihu mannimmate qoossooti

poletikaho yaa mayyaate poletiku maa assannoho yiniro mootimma dagate daafira gambate assitanno poletika woy assitanno hasaawa ikkasi xawisanno

hosipitale woy fayyimmate minna hospitaale woy fayyimmate minna tenne yannanni haammatu garinni dagate aana owaante uyitanni danchu gari leeltanno

waa siqiinishanni darga waa shiqinshannihu dargu noosi kunino mitte buicho haa'ne quchuma baalaho iillanno gede assinanniwa waa shiqinshanni darga yinanni

mootimmate elekitiroonikisete owaante mootimmate elekitiroonikisete owaante hiittoote yinummoro mitte mootimma giddoo caabbichu wolqa kaa'looshshenna horote yaate

poletika poletikaho yaa mittu woy mitte mootimma gamba yite assitannoreeti kunnira poletika hasaabbino poletiku hatto yiino yine odeessinanni

Tekinoloojje tekinoloojjete yaa mayyaate yiniro yanna yannatenni agare haaro haarori ikke daannorenna woy afamannoreeti yine hendanni woy buunxanni

paasipoorte shiqinshanni mereersha paasipoorte shiqinshannihu mereershuno tini paasipoorteno wole kobbanni wolewa ha'rate yine mudhineenna daggoowota marra adhinanniwaati

gobboomu ayimmate xawishshi kaarde birrubba goboomu ayimmate xawishshi kaarde birrubba yinanniri mitte dagara woy maimmase leellishannoreeti

gobboomu ayimmate xawishshi kaarde gobboomu ayimmate xawishshi kaarde woy birrubbate yinanniti mitte dagara sumundoonnitenna ayimmase leellishannoho

lowiddannaa ishine hogombanni kaameela lowiddaanna ushine higombanni kaameeli hiittohoyya yiniro lowiddaanna ishine mannaho ayrrinnoha hogowe haare haranno maakiinaati

dagate paarkubba dagate paarkubbaati yinanniti dagate paarkubba danchu garinni qinaadonna woy injaado hee'rase seekkine buunxanninna anfanni

dagate paarikubba dagate paarikubba noosita anfanni tinino hala'ladunni quchumu giddo quchumu baalaho paarkubba heedhaata buunxannite

Farchonna mannimate qoosso. Farchonna mannimate qoosso hiittote yiniro; mitte mannimate aana gawajjo iillitanokki gede agadhinanni qoossoti.

kaameelaho yaa mayyaate yinniro kaameelu hodhishshu loosira jawaate mannaho horo aannoha ikkasi seekkinne xawinsanni.

konforaansubba konforaansubbate yaa mitte calla ikkituro konforaansete yinaana kiirose batira ikkitino daafira konforaansubba yine geeshssha batinse woshshinoonni

lowiddaanna ishine hogombanni kaameela lowiddaanna ishine hogombannihu kaameelu no kunino lowiddaanna ishine mannu ayarreyoha hakkoye haa're hunannoho

quchumu doogonna buusa quchumu doogonna buusa yinannihu quchumu mittu giddoonni doogo hala'ladonna woy buusuno biifadu hee'rannosita xaminsanni hee'noonni

dagoomu mereersha dagoomu mereershaati yinannihu mitte dagara daga gamba asse mereersanno mereersha ikkasi buunxanninna woy huwantanni yaate

dagoomu mereersha dagoomu mereershaati yinannihu mitte daga mereershunni woy mereersha kalaqidhe hakko heedhanno dagoomu mereershi nookkiha hee'rano didandiitanno

lowiddaanna ishine hunnanni kaameela lowiddaanna ishine hogombanni kaameeli jajjaba ishine ikkinoha hunannoho isino badhiido fanancho ikkasi anfanni

lowiddaanna ishine hogombanni kaameela lowiddaanna ishine hogombanni kaameelaati yinannihu kunino jajjabbaanna ishine ikkinoha haare haranno kaameela ikkasi anfanni

bude budeho yaa mayyaate yiniro mitte mitteente dagara budu noose oromote amaaraho sidaamaho wolitate babaxxitino gosara budu noosete yaate

farchonna mannimmate qoosso farchonna mannimmate qoosso yinanniti tinino meesaniiti aana woy manninatu aana agadhinanni qoosso ikkase xawissanno

tekinoloojje tekinoloojjete ya mayyaateya ya tekinoloojje danu danu abbitannorenna haaro iqide woy haaroo ajuuja ikkase anfanni

waa shiqinshanni darga waa shiqinshanni dargi hiittooho yiniro kunino injaadu baayiichinni woy mitte buicho fulteyowii haa'ne beenkanni waati

mootimmate ijaara. mootimmate ijaaraati yineemmohu kunino mootimma marte looso loossannoha lowo ijaara woy lowo ijaari hee'rase xawisanno

isipoortete yinanniti manchi beettira hasiissannota ikkitehura ayino loosa hasiissanno loonsia ikkiro lowohoraameeyye ikkinanni daafira

kaameelaho yaa mayyaate yiniro kaameelu babbaxxino danihu babbaxxiteho doogohu no kunino henidoonniwa yannatenni masse iillishannoho

dagate parkubba dagate paarkubbaati yinanniri tinino mitte dagara paarke noose hattino woy daa"attara yine babbadhitinota loonse shiqinshoonnita dagate paarkubba yinanni

quchumu doogonna buusa quchumu doogonna buusaho yinannihu mittu quchumi giddo loosamanninna woyi loosame goofe horo aanni afamannoho yaate

gobboomu ayimmate xawishshi kaarde woy birrubba gobboomu ayimmate xawishshi kaarde birrubba yinanniri lamunku horoonsi'nannireeti insano hasiisannore kansa anfanni

ilamate barra borreessinanni mereersha ilamate barra borreessinannihu mereershu noosi kunino ilammoonni barra marre kullanni baaycho ikkasi borrotenni seekkine xawinsoonni

paasipoorte shiqinshanni mereersha paasipoorte shiqinshanni mereershi noosi kunino wole gobbanni wole gobba harate paasipoorte shiqinshanni mereersha ikkasi anfanni

Hodhishu owaanitte hodhishu owaante xaa yannara hala'ladu garinninna danchu doogonni hodhishshu owaante lowo horo uyitanni leeltannota xawinsanni

mootimmate elekitiroonikisete owaante mootimmate elekitiroonikisete owaante lowo geeshsha uyitanni dancha owaante aana leeltanni noota xawissu

giirate ddano agarranni baacho giirateeddano gargarrannihu baachu noosi tinino giira quchumu giddo fulte gawajjo abbitannokki gede assinanni qorowooti

dubbu latishsha dubbu latishshaati yinannihu mitto dubbo kalle murrikkinni lowo geeshsha assine woy haqqe batidheoha konne dubbu latishshaati yinannisita buunxanni woy anfanni

bude budeho yaa mayyaate budu hiitto magari afamannoho yiniro mitte daga woy itophiyu manni lowo gosa noose tenne gosarano mitte mitteentera budu noosete

Dikko, supermarkeetenna butike. Dikko, supermarkeetenna butukete yinanniti iseno dikkote mereerisha woy babbaxino richo worre hidhinannina hirraniwaato.

mootimmate elekitiroonikisete owaante mootimmate elekitiroonikiseeti owaante noose tinino owaantese danchu garinni xaa yannara hala'ladunni loossanni afantanno.

Pasport shiqinshanni mereersha ,Pasport shiqinshannihu mereershu nooseya yiniha ikkiro woyi xa'miniro ee noosetta kawanni borrote seekkine xawinsanni.

farconna mannimmate qoosso farconna mnnimate qoosso meessaneetira lowonta danchate tinino garunni injiite leeltanni noota anfanni

Quchumu doogonna buusa quchumu doogonna buusaho yinayahu nootanna woy danchu garinni qinaawe heerannota ikkasi anfannireti

rteisipoorte maennite maa assitannote yiniro isipoortete horo haammatate isino babbaxxiodaninni afi'nanni doogo woy loonsannite

dagoomo mereersha dagoomo mereershaati yineemmoho mitte daga aana we mitte dagara mereersannosere wo mereersha ikkannosire wodhite heedhannowaati

giirate dano gargarranni bayicho giirate dano gargarranni baayichi noota hala'laduni aniffayi giira fulte gawajjo uyitannokki gede gargarranniho

quchumu dagate rosi mine quchumaho dagate rosu mini hee'rasi ayino afinotenna ayerano gaa'litannokkita ikkase sekkine buunxanni

mootimmate ijaara mootimmate ijaaraati yinannihu mitte mootimmara ijaaru noose kunino ijaaru looso loosse heedhanno baayiicho ikkasi dhawisanno.

quchumu doogonna buusa quchumu mittu gitto doogo biifado kaameelu ha'rannoti hattono woroonniwe uwe hiiqqamannokki gede karroonnihu buusu hee'rannota anfanni

ilamate barra borreessinanni mereersha ilamate barra borreessammara qixxeessinoonninna worroonniho mereershu noota borrotenni mootumma garunni xawissanno.

Lowidaanna ishine hogombanni kaameella. Lowidaanna ishine hogombanni kaameeli noota anfanni isino badhiido fanancho jawa kaameelaati kunni kaameeli horontayi danchaho.

quchumu doogonna buusa quchumu doogonna buusahu yinannihu buusu hee'rannose doogo heedhanno mittu quchumiri lamunkuri quchummu gitto gatannokkireeti

konforaansubba konforaansubate yinanniti mitte daga kiirose batinye woy kiirose hala'litewoti ofolteota konforaansuba yine su'ma woshshinannise

paasipoorte shiqinshanni mereersha paasipoorte shiqinshannihu mittu mereershi no kunino mitte uurrinsha giddoonni afamannohu hakkichi shinqe hasi'noonniha jajaaphinanni

quchumu dagate rosi mine quchumu dagate rosi mineeti yinannihakunino mittu quchumi giddo dagate daafira ikkado rosishsha qixxeesinoonni mineeti

kameela kaamelaho yaa mayyaate yinio kameelu danchaho kameelu injaadu garinni horo dagate hala'ladunni aanni afannota anfanni

mootimmate elekiiroonikisete owaante mootimmate elekiiroonikisete owaanteeti yinanniti mitte mootimma giddoonni elekitiroonikisete owaante hala'ladunni loossanni afamase kultanno

kaameela kaameelu duuchu danihuno foolisennihu babaxxehu fayyimmate minihu manna haare harannohu daddalunnihu duuchu danihu noota anfanni

quchumu dagate rosi mine quchumu dagate rosi mineeti yinannihu mittu quchumi giddo dagate daafira fannoonnihu rosu mini hala'ladunni hee'rasi kullaanni

quchumu minnate pirojekite quchumu minnate pirojekite hiittooteyya yiniro mittu quchumira lowo minnano tenne lowo minna duucha doogonni pirojekite loonsanni

gobboomu ayimmate xawishshi kaarde birrubba gobboomu ayimmate xawishshi kaardena woyi birrubba noosi kunino itophiyu gobbarawe itophiyu mootumma xawisannohu noosita anfanni

lowiddanna ishine hogombanni kaameela lowiddaanna ishine hogowateno hada kaameellu no kunino mitte mootimma mannu daafira malte fushshitino kaameela ikkasi anfanni

mootimmate ijaaraati yinannihu kunino dagate woy mitte dagara mootimmate ijaaru noositanna ijaarise gitto looso loossanni afantannota dhawinsanni